Dikind animals wey I love and na wey I go like keep as pets, na parrots and dog. Parrots, normally I love parrots bicos of sey dey get diffren birds of so many fine, fine colors. Wey you go even de confuse which one wey be which one. But you see, parrots in particular, ko? Those birds, dey de very unique. no not just- no be just their color and evri tin, oh, but even di way dey de take move around, you go know, say, Yes, dis birds, dey dey special. And again, di way dey dey take try to repeat, wetin pesin dey talk. I love how de dey take, you know dey like repeats wetin pesin wan talk wetin pesin dey talk and, you know, even if you keep them for house sef and maybe strange pesin come around, dey go start to dey make noise. You know, dey, dey move around so dat dey go alert you say, "Ah, pesin wey de your house um you know pesin wey come your house, na strange pesin, oh. So those birds just de like dis kind of guiding, um, birds. So dat is why I love parrots. I love dem a lot. And why I say I I wan use, um, dog as pets? Na bicos normally almost evribody gets dog for house as pets. And nobi just bicos of say dog na guard dog. Na another reason be say dogs just de like woman best friend. You know say if you get dog e go be as if say na pikin wey you get for house. No be just, dey de very lo loyal to pesin. Those dogs, dey dey always dey very loyal. not just dat no be just dia loyalness also. You go look di fact say, dey dey always make house, house wey dey empty ko come de as if say, People live for dat house. I get dog for house as I de even talk to you na sef. My dog be my pet. My dog be my pikin sef. Like, my dog, I de take am like my pikin, like my family. Like if anything happun to dis dog na, um , I go de very heartbroken bicos di way me and dis dog de close, we don already form dis bond. You know our close bond wey we don form, e no fit break. Even if woman fit disappoint me, I dey sure say dis my dog no fit fail me. Dis my dog no fi disappoint me. Dis dog, if pesin no get- if woman no get my back, dis dog get my back. Like, na my personal pesin. So even when I know say danger dey around me, like pesin- strange pesin dey come around me, like pesin wey no wey bad sef, Even evil pesin sef, dis my dog dey alerts me. Di dog just de like a spirit guard to me. So dat is why I prefer dog and parrots as pets for house.

So dis question, di question wey dey ask, say, wetin be di important quality wey you need in order to keep strong relationship wit oda pipu? Na very good question be dis, but you know say dis questions, dis question get as im be. Normally, dey dey get two type of pipu for dis world. Dey get pipu that dey call introverts, wey no even like to dey interact wit oda pipu, and extroverts, dos wey dey like to dey comot wey dey dey very free and dey dey very social, wit dey interacts wit oda pipu well well. So me, as for me, I fall inside dat introvert kind of pesin, bicos normally ko, I no gets friends around me. I no like to dey keep pipu, friends around me. Na only my family be my friends. I get sisters. I get, like, eight sisters, so we plenty for our house. So di kind...Di only relationship wey I know sey I get ko, na wit my sisters. So even if I... dis, dis question, like dis question wey you dey ask me na, if I wan ansa am, I go ansa am based on di way I take my sisters as my friends. So di quality wey I wey dey require between me and my sister wey be my friends, na communication. Pipu, dey always say, sey communication, no, no dey important. But na lie, witout communication, so many tins go fall. No be just, no be just in relationship, no be just in friendship, no just in relationship, but wit dealings wit oda aspects of our lives. In workplace sef, clear communication, dey very important. You know say, sometimes you and pesin go dey beef, you no go even know say pesin dey beef wit you, but pesin get you for mind. And if you no come, dey open dat communication, if you no come open up, open up, tok, tell pesin your mind, say, um, what's up? Wetin make wey you dey give me dis kind of attitude. Na, wetin dey dey call communication be dat, You supposed come out openly, talk. Me, I be di kind of pesin wey we say, I no like to dey hide tins for mind. If I see say I no dey comfortable for wia I dey, I go tell you, I will tell you say, See, bros, madame, see, dis tin wey you do, I no like am. Wen we talk am for dat moment, wey di tin end for dat part. We no fit. We no supposed dey carry di tin enta anoda or carry on go too far. Mey we just communicate about wetin dey happen at dat moment, wetin dey happun, wetin be di reason, wetin dey go on. Make we tok am out, tok am out, tell oursef. See Oh, wetin you do I no like am oh. You do dis, you do dis one, you no do dis one oh. Just tok am out make we clear di table. So na di reason why I say communication dey very important for evri relationships, be it work relationship oh, weda school relationship oh, or normal friendship oh, or even relationship relationship or oda relationship. So communication de very important. Dat is di dat one na di most important quality wey pesin need, wey pesin require for relationships. Thank you.

Di community improvement services wey me, I de usually join dey do. For my estate wia we dey live, bicos now i de for Lagos, I de live for Lagos, so na estate wey I de live for. For dat estate wey I de live for we get wetin de dey call weekly sanitation. Like, evri Saturday, evribody go, evri compound go select pesin wey go come represent dem sweep di whole estate. And wait, no be say we no get money to pay, to say em pay oda pipu, all those sweepers, now, all those pipu wey de sweep around. No be sey we no get money to hire dem wey de come de do am o, but na bicos di community where I live for ko, we de like tight family, we de like close family. We know, we know oursefs around there, which is very, which de, which de, very important. wen you live for a place, you supposed know di pipu wey you de live with and di kind of pipu wey de be. Wetin de go on exactly for dat place wey you de live for. So, my estate, we dey very close. We de like family pipu. So, evri Saturday, evri compound for that estate go carry, one pesin go come represent. We de do, we do di shifting like, like shifting cultivation, like, evri week, one person for di compound go comot, go go represent evri Saturday, evribody go come, you know gada for outside de sweep. And dis tin, dey always bring about togedaness for this our estate. Like, we de always de like family. In fact, e come be like say you know one kind of party sometin, bicos afta we finish with di sweep, you know we go dey play music dey dance e just dey like a fun environment, so nobi sometin wey dey boring, like na sometin wey we enjoy dey do, you know to volunteer oursefs to comot evri Saturday morning to come dey sweep estate, na like volunteer like like fun activities wit family members you get. So, na di na deee na di service wey me I de render to our community be dat, and yes, dis keeping, keeping of our em estate neat, na em improving we are improving we de improve our community health. coz if you go, if you go some estate now, for dis lagos, you go see say, you go see dirty, bola evri wia, you know pipu go just go dey troway dirty anyhow, di place, di odour, di smell and evritin, e dey very bad to health, you go see children dey sick you go dey wonder wetin dey make your children dey sick, you no know say na all dos dirty wen don gada di odour go come dey spread around go come dey enta pesin immune system, come dey damage your immune system but you no go know, you go dey wonder wia you dey get malaria from, where all dis typhoid dey dey come from, wia all dis one dey come from all dis gbogbotigbo. You no know say na wetin, di dirty around you. Dirty dey very harmful to to tu our human being body but we we no dey know, we dey take am like nothing, say na dirty ah na dirty now, but em dey very harmful to our health, so we our sef, for my community, me mysef I dey volunteer myself to go sweep my estate because I no like dirty at all I wan dey always see sparkling neat estate, so where pesin go fit dey breathe fresh air you know, dey inhale fresh odour nobi smell wey wey you no even know wia e even come from you go come dey inhale. Wey Las Las you go come fall sick, you no go know wia di tin come from. So, for me ko, di communi di sweeping wey I de sweep for my community, e dey improve our community, e dey improve our estate, na improvement na ser service wey I dey render to improve my community health.